Gu7iya heedzdzu oyddu asati deissati bantidi ahiran lo'oso oothiin qasse laamiya demanasi qass asay issora esoara waani siikon daaneekko asas siqotetha odishin qasse piyatethannango oossonne qasse asas deiya pace gonniya asay oditi eridi kawosancho taragigidi birshanan deyssabea

aadhdhida wode tan hayssa issi aginan deiya hya hayssa giste dooro yaageyssa asaye giste dooro dooranassinne uddugaya tophiya asaye dumma dumma ooson giste dooron wogama aamay dii gistewo asay waati doorannekko giste asa simiya go7a besseyssa shaakkidodeyss qonci deerettidabas

Nu asay issi betethan biitta de iya wogatanne qasse ubiittan diyagi ta gita cima asay lo7ooso ooththide asay laametteyssenne qasse ogeya hanotan asaywan diiccanekko beso ooso ooththeyssi laame ogetay nu biittan go7a ooso ommeyssinne nu biittan daro saro oge shiishayssi erettida bagide

Heeran deiya dumma dumma nam'uto oora hamotiya kaameta go'ettidi nayti dumma dumma kaamiya lagge asay banta biittaasi dumma dumma go'a gelseesen qasse ooththidi daro daro waatidi dugeha tophi klilyan asay waani bonche taqoyo dugehay tohphi aklilya asay go'a waati ehekko demmeyssabes.

Walqama kawoy eretidi tophiya aysiya waanna kawoxegetideyssi abi meda aabiyaageteyssi dumma tumma nu bitandiya ametota birshanassinne qasse nu bitandiya go'ata birshidi odanasi asa kuydi qoncidi lo'o oosota ooththishenne asa tamasishe de'eyssi eretida aa.

Dumma dumma asayi shiiqidi dumma dumma heeran meto birshanassinne qasseka asara de'iya agaytetha minthanasi ooththiya ooso gidishin dumma dumma oobetappe nubitanci macima asayi biitta woga eri asay yiigidi lo'oso ooththishe deyssa ne dumma gadiya gelthishedeyssi bentidayssi erete.

Dumma dumma lo7y wodhiya dalga bessan haathaa qeeththa oosonne qasseka gita keeththati de7eyssa gita keeththatamatan guyera yuu shara saloti qu7era benteyssi dumma dumma lo7yi wodhiya bati de7eyssinne asa ishi qitiyan lo7o parkiyan lo7ogo demeysi benteyssa shempi ekkanaso gidoyssi eretes.

Usay issi bolla shiiqidi dumma dumma payatethan angooso oththesinne dumma dumma payatethan asay dumma dumma argetappe teketha ooso oththessinne ye fayatetha ooson asay baynta de'o asine bante dicha lo'o go'ademmessinne dumma dumma metoppe asay nangetidi deyssi eretidaba gidoyssi qonci gidoys nu biittas eretti

Issi lo7i wodhiya dalGga bessaara kawo Oosanchoti hamutishinne biittan de7iya metota billanasi biitta yuuyyuui xeelishe kaalli xeelo ooso ooththishe deyssan biittan diya metota biletha billanasinne biittan diya metota asay shaakki aotentikko shaaki biletha ooso oothana hemetishe beiichi deyssi eree.

Da'uwaanna waanna gidida kawo oosancho tiye qofa imishenne qasse qofa laametishe deeysi biittan asay lo'ooso ooththanayssinne qofa laametetha ooson asay waati qabea dimmanikko biittan diyametota biletha ooso ooththayssinne gotiya demmo ooso gigiso giisseysi ereteda ba gidoyss qoncettidi asay ooththidi bessiyo

issi issi heran diya oosanchoy kawo osanchoy biittan yaabanne biya eridaba ba kahan qoppidaba biitta asas laalidiyo odishe deeyssanne asay katha waati shiishene koshishida kaththa waati bays di go7etanekko go7awooso oddishe deeyssi ereti daba gidishin daro asas go7awooso dees

heran diiza kawo oosanchoti hera shiiqidi duma meto biletha ooso oththishe qase odetishe dizayssan bandidiya ooso keththan lo7o ooso ooththi laamettano dandayeyssa asay metoppe keno dandayeyssa asas diza koshshiya sapaciyanne asas diya daabura goynne odetishe deyssa qoncisidi besseysi eretees

issi dalga heeran gita wogga asay shiiqidinne biitta meto billanassinne biitta paciha zaaro ooso ooththana si sifetethan zoretishe deeyssinne biitta paci ooso kunthe ooso ooththana de7eyss ereti daba gidoyssan daro asay ha qofa bolla daro qofa immidi hudhhe qofan odettishe deeyssi erettis

Issi eran bayra asatinne qasse peni asati dumma dumma biitta woga ereysati biittan di7i ametota shaakidi odnadandeya asati dumma dumma wogatanne dumma dumma eratethan asay kaththa hwaati shiishenekko shiida katha waati godettanekko besooso oththishe deyssi erati dabagideyssan dumma dumma eran ooso

Nu biiththan wogga wogga do7athi parkken theqeththidi dumma dumma hara sohuwa beenna mela naagethide dumma dumma gathiya asay haaho sohappe yiidi be7idi nu biiththan gathiya gellissana danddayesinne dumma go7aa immanaas ereththidaba gidoyssan nu gadiyan de7iya dumma dumma ttheqeththa ooso ooththinage.

hayssi qasse nu biittan woganne baahile woykko turuzime yaageteyssan asay baynti deiya banta ooso mesken go7ettidi dumma dumma molota oykkidi shukkidi waati waati asay shukkiyakko waati waati molota oykkidi muziyakko beso osoote

Kawo oosanchchay haysa Arba Mincce yuushsan di'iya Arba Mincca zoniya giddo de'iya mayo woga mayidi asay waatidi mayo woga mayanakonne mayo wogay ayigadan hanikakko mayo woga bessidi asay woga mayo maydi wani go'etiyakko woga mayo asay waatidi biitta bonchchisakko besesya qonccissidi beses.

dumma dumma issi heran di'iya asatinne banta de iya woganne biitta woga ooththidi dumma dumma go'anne asa waati bessanikko banta biittan de'iya lo'ol lo'o woggatta ma'o wogata asay aqo wogatanne dumma dumma wogata asay be sohon sohon oothis erettiddaba gidoyssa nu asay beyidayssi lametees

hahobessafe yiidi azaybeyiya maaze behiraawi parke woykko xifate keeththa yaagateyssi maazin dumma dumma lo7i wodhiya parke kamiheeti wara do7ati dumma dumma maatay asay beyana kuyabati ubbayteketi de issi qonceyssa maaze paake daro al7agidoyssa

Dumma hubetafe yidi nu bittaniya haaththatanne qase dumma dumma go'ata beyidi nu biittas gatiya gelsidi ba aaylinne turuuzume yaagetiya ogetan asay go'etti nu biittan gatiya gelsiyawos ooththe sereti tabaggidishin gatiya demmooso ooththanasi dumma dumma go'a nubiitiyas gatiya gelseysi betes

dumma woga ma awa maydi isieeran gamo derin daro asay uttidi buncho keeththan woykko hayssa woga keeththa gidettidi xeeleti asan darua hobita bida say beyeyssanne darugo7adimmisa keeththa lo7oy deyssan asay shempiyotesi qonci dibentesi ereti dabagqidishinyan daro asaydii

Wogama oo mayidi asay biitta woga awaati bonchisiyakko qass woga mawoon asay go'a waati demmiya koedhete da baqi dishin wogama7oo mayida asay biittan qase woga mawura asay waay laamettani kolameyoso oththeysi qoncidi erettidayssan wogama o ooson asay goyetteya ooso talo keydi dalgan besseysi erette.

ayssi qase beyano woykko bahilenne turuzume yaagetidi eretida keeththatan issi yalagay buro dicca wodati angubinniti ooththeyssanne beyidi cuga oson asay laamettanassinne lo7o ooso ooththeyssanne qase go7a immano shiishe ooso gidoyssa shaakidi xeelidi ooththe ooso gidoysi keydibente

Issi dalga danniya gitiya beettan asay da7eyssinne qas iyhan asay ooththe laametano dandayeyssi dalga danneyan asay shiiqidi heedzdzu oyddowass geetettedi he betta kaalli xeellidi betan diya go7awodeyssinne qas asay waani goyettaneekko go7a waati shiishane koshishey zo7odeyssi benteh qonci deeree.

turuzime yaagetiya go7a asay go7ettidi issi betethama oomay7di waani qonce neekko qasse issi betethama an asay waatidi issi betethama oomay7di ko7a bessiyakkone issibetethama an waani issibetethi diyako qonce ooso gidoyssinne asay issi betethama an demmi a go7a oosota gidoyssi erettizaba gidoyss hayssan benteysi qonce

oganne dumma dumma aquma kaththidi go7eteyssi dumma dumma aquma kathidi ayfaayfeteppe dumma dumma kath ayfeta shiishidi miidi bayntahu baynta fayatethanan goosonne dumma dumma mida qaheti nu bolla ooththidi payatethanne nu bolla minotetha xaalatetha imis qoncisethi

aqase nu biitta woga ooson dumma dumma ooththiya qiaasey baynta kushen baynti erida eratethanne banta kilohon ooththiya wostappe issoy aybe giikko oto medheyssanne dumma dumma yabanata dumma dumma miishata medhidi nu biittas gatiya gelsessanne qasse bantako ademmeysi eretida ba gidoyssi qonche.

Hasay dumma dumma banta kushe ooson goykko banta hillatethan ooththe ostappe issoy mithata mela shieshi massi emedhidi markabe kessidi haaththa ramtano dandayeyssanne qasse aan asay uttidi issi heerappe issi heera haaththara pinano danda7ete yssi eretidaba gidoyssabes.

dumma dumma koshshaninne dumma dumma batan qohettidayssa dumma dumma elektrike taan asay go7ettidi gaati maatettanekko banta biittan koshay daro asaqoy dayssa birshata odeyssinne qasse qoha asay koshappe waani attanekko koshay biittan ayhina gam7idakko odeysi keydi qoncidii

Dumma kawo oosanchoti baynti ooththeya oosan laame dimmo oosonni qase dumma dumma wogatanne luuletetha ooso ooththedi biittassinne qasse banta di7a heeraasi sarotetha immeyssanne laamiya eheyssa dumma wogata boncho ooso ooththes erettida baani qasse biittan daro meto meretonna mena daro woncale oosetona menanangoos

arabe heeran de7iya asati dumma iranera de indeta oola gittonun ola giddon asay daro qoho gattidayssenne qasse asay qo7eti deyssi eretizaba gidishin he ola gasson dendida miisha tanan asay hani goo7eteyssenne qasse asay dumma dumma masarata qo7etidibi ola oletteyssa bessiya qooso gidoyssi erei

issa wode eyda teknolojietan go7ettidi dumma dumma hayssa hayssa misaje yaageyssa asas kiita xaafayssane qase eay yaagetidi dumma dumma ase daanidi ooththe horoboote ta melay biittan lo7ooso ooththishe ase qase teknolojiyan go7etti lo7okko ademes bentidi eretida

Dma dumma teknologie ehida miishaza go7ettidi asay tamari nayti tamarnau dandayeyssenne qasse asi tamarsennan komputiriyan be7y di asay teknolojiya ogen tamar dinu nayti laametana dandayeysi eretidaba gidoyssi konce osootheysi erettidaba eggadan tamareti dumma dumma tamari dilameti awoste

Issi bei wodhiya lo7o denban woykko hayssa kaasa xawuno denban woykko paalna yaagetiya telabihinne xaabiyan asay haaththe oosoynne asi haniya hanoha qasse dalga eran asay shiqidi ooththey usta qoncisidi besseysi ereti dabaqidoyssan daro asay an issibolla shiqide hissibende.

se alemaiyo belay yagetiysi dumma dumma elektirike oosota ooththizi asa kawo keeththa oso nayssi asa peissuwa gidishin waanna waanna giiri zammache alema yo belay yaagetes dumma dumma oosa ooththizi asa nubita laamiya elektrikeara ihe awoosotane ka woostappe hissua gidoysi qonce

Ellekitirriketa asay go'ettidi dumma dumma gatte demiyayssanne ha elekitiketan dumma dumma harqetappe asa ashanasina qasse maramaranas payateththa nagos oththizs ellekitirike asay ge'ti dumma dumma shisho oththo dumma dumma shisho oththo oththiyaysi mashinettan dumma dumma gaatiya qoddidi eretanas dandidayssi erettida.

Dumma dumma lo'i wodhiya kataman dumma dumma maburatetinne dumma wogga keeththati he keeththatankka qasse asay dumma dumma ooso oththana danada'izayssi wolqama bonchcho geetetti eretida biittan dumma dumma go'a immiya oosoti de'iyayssa keehidi dalggan be'iyayssi eeretidaba giyays beyssa ase ooththides.

iseti qasse kaamiyeto bilethinne qasse kaamey qoyettidayssanne kaamey mooretoyssa kaamiya qachidi kaamiyas di7iya paciqonniya beyi di kaame ittidasay lo7ethidi kaame nam7antho zaaridi ooso ooththana melanne kamiya mutana mela kame go7a asa sammidiimmana mela lo7o ooso kamiya qiggana ooso oththespe

amadumma kaththa ayfeta zerdi asay go7etethanne qasse katha ayfeta go7a bollanne shalo7a bolla meto yidayssa metoa di go ooso ooththidi dalga denbane hedzdzo asati oyddu gidi dinna biitta denban diya badalata lo7o oosonne badalati qo7etena mela nango ooso ooththes eretidaba

teknolojiye iida oosota asay godettidi biittan lo7olo denban lo7olo7o ooso ooththano dandayeyssa mabirati kase biitta korntiya ooson go7ettano dayeyssa korntey biittan gelidi lo7o go7a asa imeyssanne biittandi asay kornte go7an lo7othi qqime demmes erettidayssa gidoysi korithidi qoncidi erettidaba

issi heeran di7ia woganne qasse asay banti deiya banta biitta wogan woga ma7a ma7idi biitta qoncisiyanne woykko yhanti deiya katamata qoncisiya ma7o a ma7idi katama lo7o suntha xeessiyana dandayeyssanne he kataman diya asay lo7o so gidoy sabe iidinne asay katama suntha shaakernes

issi heeran gita keeththay deessan asay shiiqidi dumma dumma elektirike go7ay waani asay go7ettaneekko elektrike biitta zwaati go7a imeyakko yan asay go7etidi waani laamettaneekko laamiyosohoththesene go7a elektirike biittasi foooa imeessa qoncisii bessiyawooso gidoyssa shaakki dieridi asawoth

Issi dalga heeran lo'i lo'i wodhiya bessatan mithatinne maatati qassi guyera lo'i wodhiya asharati de'ayissinne qasse a heeran dumma dumma eleritike asay goe'etti dumma dumma go'a geliso ooso oththayissinne han lo'o go'ay banita issi lo'o lo'i wodhiya bessati diyossa kiyyidi dalgati banita issi qonccisisada.

Ama wogga oosota ooththidi kornteta melan asay go'etidi biitta gabiya demmeyssanne qasse mabiraateti biittan dhayonna mala mabirateta nango aso ooththesi eretidaba gidishin nango ooson asay goyettiya go'atetha oosotappe issoy hayssa gidoyssa korinti ooson asay laamettana dandayissi erettedaba gidoyssi bentidi ooththees.

elektrikeya shaako oso ooththidino asay daro haho hahubessa dumma dumma hayssa poo7o geetetti metiya miishama woykkomabirate yakete xaseteyssa haho ahu bessa elektrikiya go7ettidi asay gaththana dandayessa haho aho biitta ha elektrike biiti go7a imeysiyinne asay dumma dumma poo7a go7ettes erettes

Ihide dumma dumma oosota nu asay ooththidi laametano dandayayssanne qasse haysa elektirike yaagi hayssa mabirati shifootanne mabirate wolqan asay go'ettano dandayeyssa qase dumma dumma mabirateta asay qachidi bayntaso poo'a demmano dandayayssi eretidabanne qonci gidoyssi eretees.

Mish shishone misha shisho ootho oothid asay banta bitas gate gelithiyaysane dumma dumma osota othid gatiya demiyays eretiyayasa gidoysa .

daro asay issi eran shiiqidi dumma dumma oyshata oychidi dumma dumma oyshata zaaro demmishinne qasse dumma dumma biittan diiya metota biittan di'iya paceta waati kunthanekko zaaro ooso waati zaaro demmanekko go'a ooso ooththeissa asay laamettan ooge besseyssi erete

Dumma dumma miisheya demmo ooso ooththidi asay miishe demmonne dumma go7a ekkano dandayeissinne qasse miishe waati demmanekko miisha demmo ooge ooththidi demmes eretida baggideys sino biitta daro hasay ooththi laamettanassinne miishe demmo ogen daro asay go7a eheyssanne biitta shalo hiishaysi eretida baggides.

Kopolistooni yaagiya oosota woykko shuchcha issife hiitha oge asay hiixidi biitta waati go'issaneekko qassee asay ogiya waati kopilistoone ogiya go'ettaneekko ooso yillata asay bessiya oosotoppe issoy hayssan asay ooththi bessishe dey si erettida ba gidoyssi qonce gidoyssa ooththidi besseyssi ereti dee.

Awashi banke geetettizayssi nu biittan qassi miishsha awon woththidinne miishsha tirppisa oosonne miishshay qassi dumma dumma asas yelora yaanaysinne dumma dumma miishsha ekkiyayssinne dumma dumma laame ekkiyayssi miishsha kaysoy ekkees goonna lo7o biittan nanggetti diyayssi erttidaaba gidiya ootho.

Dumma dumma kathayfeta shi zidi asay go7a demmanayssinne qasse laamiya demmanayssi dumma dumma kaapeta doydi ankatha bayzidi dumma dumma biittas go7a gelsanasinne dumma dumma maadiya ekkanotan degeteys erettita ba gidoyssi qonce gidoyssa shaakkidi asay eranadan lo7ethi besse siyoos

dumma dumma miishara gayettidaban dumma dumma shalwara gayettida ooso wothhinno asay dumma dumma oydeta mela xalhi hesata mela dumma dumma keethata me dhiidi asay an dumma dumma bantaw miisha shiisho oose woykko gatiyademo oge ooththeysi eretidaba gidoyss qonchettida ooso

Tamayi bitan asa bolla duma duma qoha gatiyasa gishawu qasi tama teqiya asati tama teqeta oso otishe bitaninne kataman yuyi yuyi otishe dizayisa eretizaba gidiya gishawu tama teqeta oso otiya tama teqeto osanchati haho bitappe yiidi otosona

anu biittan qoho gathonna mela tamay asa kaththa bolla asas di7iya shala7a bollanne asas di7iya keeththida bolla asa bolla dumma dumma adagataweykko dumma dumma metota gaththonna mela koyrotidi metota teqetha oosonni qase tama waati teqanekko tama qohoppe asi waan attaneekkodon geetetha ooso oothisi ereti ta bagidoyssi qon

tamay nu biittan daro qoha gachthiya gisho tama teqetha oosonne qasse teknolojiya go7ettiti asey tamay asa bolla meto meto gathonna mela tama teqetha ooso ooththishe deyssenne issi dalgadenban asay shiqidi tama teqetha ooso tamay biittan asa bollanne kaththa bolla

Issi kawo oosanchoti woykko eletrike oosanchoti woykko tama teqetha ooso ooththeya oosanchoti tama oosanchoti tama teqetha ooso ooththishe deeyssinne qase tamati asa bollanne katha bolla gudate gaththonna mela woykko meto kathonna mela nange ooso ooththe issi qoncide erettedabagidoyssibe

Issi kawo kethani uttanawu bessiyane issi lo'o xariphezayi uttidi lo'o assara tobba tobbidi xafiddi duma duma osso othanawu kawo kethani uttiya oyiddene dizayisi eretidaba.

Issi issi kawo keeththa oothotan hinxxa oothotani oothidi yaani go7etethanne izan waani go7ettiyaakonne asay keethay nu biittas ay mala go7a immiyakkonne asay dumma gate demo oothiyasanne lo7o go7o gelthiyaysako.

Kawo osanchuti dumma dumma ooso ooththidi biittan gabiya gelsanayssin qase biittan lo7o go ayhanotan da7eyssa lo7os ooththi asya lametanan da7eyssa daro qoncisidi bessiya gisho daro asey gaadan ooththidinne lo7o ooso ooththidi gabiya demmesinne gatiya demmeysi ereteta ba qidoyssanayssi nu haasey ooththi laameteysi eretes.

Nu wodiya keeththati qassika hayssa wode ehido keeththata woykko pooqeta giddin asay nu biittan daro asay ooththidi dumma dumma diccida asay shaluwara diya asay keetstsesinne ani keetstsiday dumma dumma loo iqata gelsi diza issa qonccissi bessida issa.

Ha keeththan lo'o oydey deessanne lo'o xalphezide eyssa qase keeththeka daro lo'i wodheyssa keeththan qasseka daro asay uttidi go'ettano dandayessa ooso karo biro ooso asaya ooththana dandayeyssa hayssa xaafo keeththa ooso asayan uttidi ooththano dandayayssa lo'o lo'i wodhiya keeththey deyssi bentide erette

Olay ne giya miisha zagguwettidi asay daro go'a demmanassinne qasse issi bolla uttidi yo'oone biittaba birshanos dandayiya oda odettanassinne dumma issi betethan shugan cugan uttidi ooso ooththeyaban dumma duma laame demmanon da'eyssanne biitta wokkata birsha an da'essi eretida baggidoyssqo.

dumma kawo oosanchoti kawo oosanchoti issi seeran dumma dumma hinxata ooththi asa woykko ba kushe ooso ooththidi yaaqi asatas dumma dumma wolqama boncho meyssanne anti gita gidoyssa baynta kaan ooththida ooson enti laame demmano dandayssa qoncesethan odeysi eretiza ba gidoyssa shaaki dibes

wogga gita inxata keeththa asay keexidi gatiya demmeyssanne qasse waati keexxanekko asay bantawudeya cincatethan haysse asay inise qonqan injiniringe yaageteyssati ooso kiila asay ooththeyssanne gita wogga keeththata asay waati keexanekko beso oso ooththeys eletidaba gidoysiqon

kawosancudi dumma dumma kathafenne dumma dumma qase midnetappe lo7olo oosota ooththidi miishe ta ma shineta dumma dumma go7a qasse nubi taasi go7a gelsanoyssanne go7a immiya oosota ooththidi laamettanoa qeessa bessi ooso gidoyssi daro go7a imeyssanne daro laamiya gidoyssi eretidaba gidoyssi qoncede

Dumma dumma issi eeran lo7o lo7o keeththeti deeyssani qase lo7o denban lo7o asay makina ogey deissi makiney ara lo7o beta amottidi bano dandayis eretida baggidishin dummadumma lo7o denban diya denbara makiney oge gigidasara asfalti yaggetiyosara makina keydi amuttidi beyssibentiessi eretti.

Wogga gita keexxati qasse lo'o lo'o oosonne lo'o lo'o muru ta geliso ooson asay wogga gita keexxata keexxidi wogga gita pooqeta mela issidi dumma dumma go'ata an demmeyssanne qasse dumma dumma katamatanne gita gita boncho sunth imeysi eretida ba gidoy.

nam7u heedzdu asati gididi issi heeran dumma dumma go7anne dumma dumma gatiya demo ooso ooththinne laamiya demmonodan da7eyssine qase dumma dumma go7atappe banta go7a ekkidi bantasowassinne banta keeththas banta biittas daro daro ayf afeda shiisho ooso ooththeyssine qase biitta go7a shisheyse ereti dabagidoysse

Gita wogga wogga keeththata asay hayssa wodey ehida keeththa woykko hinxxa keexanaw dumma dumma wogga makinara asay keeththa keexxanaw baasishe de'iyayssanne izan keexxidi waani laametanakkonne iza ooso giigisidayssa izi waani ooththiyakko besses.

Wogge wogga keetthata hayssa wodey ehida gida keexata pooqeta yaageyssata mela asay keexidi yan laamettana mela qasseka dumma dumma asay banta shala shiishshidayssan wogga wogga keexxa keexidi asay diccidayssanne laamettidayssa bessiya oge gidoysi hayssi eretidaba gidoyssa bessiysi ooso.

gosanchozassinne kawo keeththan di7iya gita gita keeththatinne gita gita hayssa pooqi geetetti xeesettiya keeththa wogga keeththati de7ooso nae tanka daro asay ooththidi dumma dumma layme demmeyssinne kawoosanchoti angelidi ooththidi lo7olo7o ooso demmeysi eretidaba gidoyssi qonce

Oo aysiya oosotinne kawa asanchoti dumma dumma keeththoda keeththizi baanti keexxida keeththata giddon dumma dumma simito tamera dumma dumma eqata shinshiti dumma dumma birata taggo ayimayssanne keeththa wogga keeththa asay keexxii lametana dandeyssa asad go aymays ereti daba gidoizi qonce gidoysi ooson beettis.

Issi herran de'iya kameti dumma hezdzdane oydda ichchacha giddidi xeyssatiya kameti ista nam'a hedzdza oydda ichchacha giddidi de'iya kameti issi herape issi heera banas kawo oththanchata nagidi eqqidi dizayssa qonccizayssa giddishinkameti eqqi dizayssa bettidosona.

isi hospitale tandei ha isi aayya dumma dumma metoy bana gakkidayssan qowetteda waayetidayssanne qaze metape attano dandayeyssa bawudiya kawushshanne bawudiya pacetetha kessada bessada dumma dumma maaduwa demmano dandayeyssa qase ba maadetida ogia kiyada qonsa odeyssi bente

Hanin be'iya nam'u asati duma duma hospitalen woyko kiliniken uthidi duma duma hargeta teqethetetha nagos oothiyaysa gidishin enti fayatetha nago oson daro hargen qohetena mala oge teqetha oothiyaysane payatetha nango ooso oothiyay eretes.

dumma payatetha angiya keeththatann hayssa woykko hospitaale ta melan woykko hayssa ngilizatho qaalan kilinike yaagateyssa tana asay go7ettidi dumma dumma payatethan angoosonne qasse dumma dumma dano argetappe teqethawos ooththessinne dano wargetappe asay attana dandayeyssi eretida ooso gidoyssi qonce

dumma dumma kawo oosanchodi dumma dumma hospitaaliyaninne dumma dumma kilonkiyan hargetiqetha ooso ooththidi asa payatetha naagooso ooththessinne asa dumma dumma hargetappe dumma dumma danotappe nangoos ooththes eretidaba gidoyssi nu asay daro ooththidi oosenne payatetha naagoge gidoyssa res

asa wogama owa ma7idi wogama owan biitta lo7 oso ooththishenne qase wogama owan asay ooththidi waane laamettaneekko wogama owan asay ma7idi waatidi biitta lo7o murota besseko qase biittan diya woga kochchan asay waati ma7o wogama ooma7ek benteyssi qonci deretti daba gidoyssa asay may7idi bessees

Dumma payatetha naago ooson hargete qetha ooson hospitaleti gita boncho sumthan ooththidi asas payatethanne yoga nata sinne qasse wogga gita asas payatetha naagooso ooththeyssa hospitaleti dumma dumma go'a imeyssanne dhaleta imeysan malpec addeyssan go'a imeys erettidaba gidoys.

dumma hospitaletanne dumma dumma klinike tana asay baynti di7ya go7a oosa ooththide dumma dumma fayya gelsanayssinne dumma dumma miisha gelsidi go7a deemayssinne qase asa fayatethan nangoos ooththeysi asay dumma dumma dano wargetappe teqettana malane dano argetan qoyetona mela nangoos ooththeys eretidaba

Hayssa dumma dumma kawo oosanchoti woykko hayssa hospitaale yaagetiya a kime keeththatan ooththiha asati dumma dumma asa payatetha nango ooso ooththishenne asas deyiya dumma dumma paace ogetan eqqidi asa maado ooso ooththishe deissine qasse maaddanaw dumma dumma oyqeta ekkidibeyssi eqa ifidi imeysi eretida

asay duma duma baynta qoyettida hargiyafenne duma duma asay payatetha dhayda hargiyafe hayssa hayssa payatetha immiya hospitale woykko kilinikke yaagiti xesetiya beeta biitikko a immanaw dandayetteyssanne baynta payatetha demmo ooso ooththeys erettida ba gidoys qonce gidoyssi eretis

dumma kawo oosancho dumma dumma yumburshan tamardi kehidayssati baynta tamarida banta huubeyki kilo hango ettidi dumma dumma asa payatethan hangoosonne hargebeteqeththa ooso ooththidi asas go7a imeysanne payatetha dema oso ooththes eretida ba gidia gishooo asay daro wode asa payatetha naagees

Dumma dumma mettotappe assay waani oothi laametannako dumma biita mettota waati shishanakko ayffe affeta demiddi dumma dumma ossotta oththiza assay laame waati demmanako payatetha teqqetha otho oththidi biita shamonne bantta aysso otho oththidi erretidaba giddidaysi bettidi qoncces.

Dumma dumma amano wogannhaysa Ethiopia ordox getetid xeysetid Kase beni wodeppe demid de'iya amano wogan bitta bitta taboteti de'iya wogga wogga kethata haysa maramo yagiyaysata mala haysa gebre gebire gorgise yahiya keththata malan assay shiiqid goyiniyasi betes.

uni ubbawodekka nuni eriya mela wolayta zoone bodditi katamanne dehena xaabiya yaageteysi woykko payatetha nango so oththeha keeththe gidoyssanne qasse iyan dorgo7ay imetteyssa daro asa yan ooththi laametteyssa asa piyatetha nangoso ooththeysi eretidaba gidoyssi qoncidi eretes

Ubboode asay biyanassinne amotidi deiya arba minci kataman deiya hayssa dumma dumma waanna gita daro shalo asay kessidi ooththida woykko daro daro milonen taybettiya miisha kessidi keexxida addibabey yaageteysi wolqame benteyssi nu bittan bonchonne geetettidi ereti

Aan kasseka dumma dumma daamota mediyani ti medebbere yaagetesi woykko daammota dhaliya keeththa yagtidexi asateysi deishin he daamota dhaliya keeththa asay dumma dumma hargiyan qo7ettida asa yiiti dhaliya shammanasi ne shammi diggo ettanassi dandayessa qoncisili besseyssi ereti daba gidoyssi nu asay go7eta

Egran de'a dumma dumma kawoosanchoti issi eran dumma dumma oosota ooththidi laamettanayssanne asay ooththi laameteyssa qasse gita gita asay yiiti kaalli xeelidi antiyooththiya oosoy lo'o gidoyssanne antiyoothiya oosan go'ade miyssan daro wargefete qetha ooso ooththeysi qoncidi erettida.

diherondi aheera geeshshatetha ooso ooththishenne qasseka dumma dumma baynti erida moyan lo7o ooso ooththishe dey si benti shin qasse kaallidi ayfaypeta tokethinne puutota tokkidi asay waati godettanekqo puutoti biittanenne kataman waaninqo7a makokku aawati demmano ooththakko bessee

ayssi qasse wogga gamo deren deiya addebabaytappe issuwa gidishin daro asay beyanawunne qasse go7ettanawu kaalli xeelidi yuushanne dumma dumma go7a imeyssanne qasse daro gatiya kessidi asay daro milonen taybettiya gatiya kessidi ooththidayssa qonce gidoyssano asay shaakkidiphees

Issi heeran dalgabitan lo'o lo'o keeththata keexxidi azay katamata essidi lo'o keeththatanne qase lo'i wodhiya dalgabessan lo'o keeththata keexxidi de'eyssinne qasse keeththati daro lo'eyssa heeran daro maatatinne qase lo'i lo'i wodhi abati deessi bentees.

Dumma mesareti limati yaageyssa ayfayfeta asay tokkidi waati godettanekko putota toketha oosonne tokkidi waati laymiya demmanekko bessiy ooso ooththishe asay putoa toketha ooso ooththishe deys eretida baynne asay putotan waati go'a demmiyakko putoti biitta micettona melanan gawoso oothoyssi erei.

dumma dumma ooso gochchatan asay dumma dumma limateta go7ettidi baynta biittaniyane bayntasoon lo7o go7a demmano dandayeyssanne biittan lo7o shalo gidoyssa qasse shalo7a gelsidi go7a demmano dandayeyssi ereti daba gidishin teknolojiya oosan asay teknolojiya limatiyan dardicano dandayeyssi ereti daba gidoyssi qone

Aarbamince yageti katamani woyiko hayisa gamotho qalani oyitamu puluto yagetiya katama wanna adebabayi issi xetane million giya birani ossetida adababaye besees wanna adababaye ariba mice eretidasape issuwa

Kawo oosanchchatti dumma dumma kaameta toogidii dumma dumma tohora oogeta biiddi asay wanii lamettanassikkokka watti go'oettidii asya ooththo ooththanasikka watti ooththidi laame demanawu biittan shaluwa watti shiishshanawukka hegha giddoyssa ba keththa qachchi waxidii ooso gidobay qoncidobay erettes.

Dumma dumma asay oosuwa ooththidi bantawunne banta kaththa keeththa doyidi dumma dumma go'a demmyayssinne dumma dumma ayfa ayfeta tokkidi dumma dumma soo efidi bayzidi kataman dumma dumma poo'uwa lo'o go'a ekkiyayssinne lo'o payyateththa naagiyayssinne payyteththay de'iya kaththata dumma dumma harggeppe teqqiya qumata maanawu dana'iyayssi eretes.

Hsyssay dumma dumma gamo biittan di7a asi dumma dumma limati oosa ooththidi haathushata bombata mela tokkidi biitta asas go7a imeyssanne asay haaththa qase waayti daro biittappe eyssa shempidison uttiti uyano dandayissanne bayntason bomba gelsiti haaththas toohoppe shempano qonce erettii.

dumma dumma kawo oosancho di dumma dumma beeran shiikidi heeran baynti shiiqida beettan lo7ko a imeysani asay ooththidi waani laamettanekko ase qase payatetha demmo ooso ooththizi waan diggatiya demmanekko asay baynta xeenasinne banta woogiyas baynta diichchas lo7o ooso ooththi laamettan woge tamarsihe deyssi eretti

asay dumma dumma metoti meretonna melanne qase biittan ooshetikki onna mela asay higge ooson dumma dumma kachchatanne dumma dumma metota biletha ooso ooththeyssane qase dumma dumma kawoppe giigida kiittatan asay dumma lo7o ooso ooththidi dumma dumma kachchati biittam eretonna me dumma dumma metoti biittan eretonna melanange ooso ooththe

Dumma dumma kawoosanchoti dumma dumma metota billana si issi eran uttidi dumma dumma macasa woyiko attuma asa woyiko yalaqa maata bonchiso osootheyssinne maata bonchisidi go'a demmeyssi maata bonchisin biitta laamen deeyssa eretana qonchisidi ooso oththe yssi eretti

dumma dumma kawo osanchoti baynti tamarida timirtiya kantahu be qofan dumma dumma asa woga bonchesawosonne qase tuma pirda pirdanasi qaala caaqo geleshe deyssinne kushya immidi wonto solo pirda pirdano qaala caaqo geleysi eretidi qoncidi ooththiyabanne o7o pirdas gigedayssi erette

Aeyisiyeren giya wogga oosonne qasseka qaala shago geneyssa biittan lo7o ooso ooththanasinne biittasi yo7o lo7o lo7o zerethanne qase biitta lo7o lo7o ayfe ayfisanassinne biitta metota digganasa asay qaala gelidi lo7o ooso ooththeyssine qasse sintha kushe ekkidi biittan lo7os ooththanayssa qaala gish dees

Iddumma dumma aazinaynne macha wolera owetidi handayssa issi pirda keeththa wolkko xaafo pirda keeththa asaya da giigesonne qase machas de'iya maata bonchiso oso ooththeyssa qasseka he pirda lule gidoyssa pirdanayssa ma di'os ooththesi qonce dibenteysi eretidaba gidoyssa biyos.

hissieriyan shiiqida asay asas de iya woganne asas de iya maata woykko bonchoso ooso ooththanayssi asa iitappe nango oosonne asas diya kumeththa eka kaha naago7oso ooththeysi asa kanduwanne lo7o asas de iya qoncetha woda wodeysi eretidaba gidishin asa nangoos oothes pente

Asas de'iya woganne asas de'iya asa hanota nango ooso ooththessanne qasse biittan deyiya asay doruma dumma meto tangayettona mela wonjale tangayettona mela asa woga naagidi woga tamarti hayssan bentidayssan woga tamarti biittas go'a imeessa woga tamartan asay lo'o go'a demmeyssi ereda.

lo'ethidi beyidi eretiya tuma tuma pirda pirdiya gamozoone quca worada pirde keeththay daro ubbawodekka lo'o tuma pirda pirdeyssinne qase asa miyan eqqidi asas go'a imeyssi asa metoppe tekeththa ooso ooththeysi eretidaba gidoyssi qoncee

Kawo keeththan dumma dumma oohoti de'eyssa giddon issi kawo keeththan dumma oddeta lo'oynne qasseka asa asas de'iya hanota bonchonne qasse asa kandowanne asas deiya maata boncho ooso ooththeyssinne keeti dalga gidoyssi ereti shin kawo keeththan lo'o oosa asay ooththe lametaaada'eyssi erete

kadama keeththa aysso asay waanna pirda keeththanne xaafo keeththa aysso asay woganne qasse higge aysso wogan asa hanotanne asa kandu7a naago ooso ooththessinne asas de7iya woga boncho oso ooththes eretidabanne biittan qasse dumma dumma metoti medhetona mela nange oso ooththessa dummalami erettis

Issi heerani kawo osanichchati banti deiya heerani bitani dumma dumma Heera piteeththani heereni deiya itta itta eqata Heera geeshshateththa nanigodi oththo ooththishe deizayisa heera ittape nanigetetha otho harige nage oththoppe oththo ooththishe dizayisa besesi

Heera geshshatteththa naggo oso oththishe deiyayssane qasse dumma dumma heera geshatetha nanggo oththo oththishe iitta buurata qorridi shishidi xuugidi heera geshatetha nanggo oththonne qasse asay bena wobbata hargiyape teqqanawu mella asa nanggo osso othiyaysi erettes.

Issi issi assy shiiqqidi bantta de'iya heeran dumma dumma geeshshateththa nangos oththishe heera geeshshateththa nangiyayisan dumma dumma harggeppe asay teeqetanayisanne dumma dumma harggetti asa qoohenna mala naaggo ooththo ooththidaba gidoyssi qonccisidii asay keehidii lo'o ooso ootththi

Eera geeshatetha naagooso ooththishe nueeran mooretida eqata pitidi si olla shiishidi kamyan caaniko kami issi worabeta efidi xuugana gissanawunne worabeta efesi qasse issi kamen pisi eeran deiya iitidabata ubba shishidi efesi eretida bagido hissa xuugana shishisife.

Aa asay heera geshshatetha nango oosonne qase harge oe teqetha ooso ooththishideyssa heera aggeshshatetha nangon tumma dumma harge danotappe asay attana mela go'a ooththeyssanne heera ageshshatetha nangon asay qasse payatetha teqetha oso ooththeyssa paayatetha nangoos ooththeysi erettida bagides.

geshshatetha naago so ooththidi heera geeshshatetha naan gidinne dumma dumma heeran dumma dumma argetappe asay dumma wobatappenne dumma dumma binbeti uttidi asa bolla qoho gathi argetappe naagettano dandayiya ooso geeshshatetha naago ooso heeran asay ooththishedeyssi eretidaban heerateppe geshshata xuuges

geeshshatetha ooso asay ooththeysi geeshshatetha ooson asay waani goyettaneekko geeshshatetha oosoy qasse asas waatikqo a immiyakko heerasi waatiqo a immiyakko asa peyatetha waatinangeakko asay ay ooththidi hargefe waani teqettaneekko heeran de7iya iita iita bata diggidi waani go7ettaneekko besse

hargefe teqetha oso ooththeshi asay dumma dumma heeran udunxeti utti asa dumma dumma binneti uttiyasa dumma dumma shooqa diggidi meecishenne dumma buura xuugishe hargefe teqetidi asay payatethan deyanadan go7a oso ooththeysi eretidaba gidoysi qoncee

dumma dumma nu asay heera geeshshatetha naa gooso ooththishe de7ohissani qas payatetha naago dumma dumma haho bessata efiya ogiya hayssa ha7i wode xesetiya aspalti yaagetiya miishan go7ettidi oosetiya oosota nu asay goo7ettidi ogiya payatethanne dumma dumma geeshshatethannan gooso ooth

issa woykko bahiraawi matooqiya woykko payida yaageteyssa asay go7ettidi awo biittata hara maooqa koshshenna shin yawoykkidi baano dandayeyssa asse awoykkidi biidi shalo simmanon da7eyssa daro oosota ooththano da7eyssa hawo biitta pinnano dandayeyssi erettida baagidoyssibe

Qaseka biyahay hayammanote baggan erettidinne hayssa musilime woykko isilame ammano deeththan di7ya asati waatidi banta ammanoa go'ettanikko go7ettidi waati banta ammanon waynti woossiya goodanta qasse woossiya keeththaynne anti de7iya goynno woga maaray waanettidako qoncisi beseetes

Daro yalagati seeran shiiqidi dumma dumma go7anne qasse paydama tooqiya asay ekkidi waani go7ettaneekko paydama tooqiy waati go7a imeyakko paydama tooqiyas deiya go7ay aybeekko qasse maca asay sibolla shiiqidi go7a imeyssane go7aba odeqtishe de7ehissi lo7ethizi qonci dibente

issa qase dumma dumma yssa behirawematawuqiya gis ase gu7etti dumma dumma awobeeta baano dandayessene qase hara matooykkoshineesi ago7ettidi asay daro awo beeta imatawuqiyara oyqqidi karefinanokka dandayisenne qase dumma dumma so gakkidi baanon deeyssa adentho osohothes siereti dabagidoyssmas

kawo keeththan de7iyae astidi tumma dumma digital aydi yagiti hammatowoqiya giigisso ooso ooththidi yaan ooththidi laymiya demmanassinne ya oykkidi daro ha hobeta aseybaano dandayis ereti daba gidishinhamatooqiya daro asay go7ettidi laymiya demmanassine looqo agirs bittas garsanays ereti daba gidishin lo7etho

Hays nu eriyays tophiya akwo getetid xeysetiyays Ahmed abiy getetiyays Ethiopia ayso osonne qase wuc'e dirjitiyara gayetid dumma dumma lo'o oso nu bitas oothiyaysanne qase nu bitas lo'o lo'o go'a imiyayisa zena athiya asay qoncid odiyabay eretidaysa gidishn I lo'o oso...

kare biittan haneyssa dumma dumma zeena aaththi asay odidi dumma iira dooniyanne dumma telifiziniyan qoncisidi asay biitta asay erdi kare biittan haniya hanota asay beyidi dumma metoappenne dumma olappe dumma dumma gomiyarpe attanassin nangetetha ooso ooththaysidi kare biittan oosettiya ooso asay beyidi laamedeee

Amerkakawaara gaytetha oosonne asey qase waani gayttaneekko amerkakawoy waati nangiyakko amerkakawaara diya issibetethanne qase essibetethan asay ooththidi waani laametiyakko laametetha ogiya beso oge ooththishe deyssi qonco gidayssi erettidawaa gidoysi benteyssi ooso

Issi walqamanni qase duke haytioophiya nangiyawanna kililiyawanna astaderiyaageteyssi issi era biidi dumma dumma wooso ooththe asarinne dumma gayetishi deys haya qase asaye gita bonchon mokishodeyssi kaydi ereteda ba gidoyssa asaya bonchoyssa kayidi mokkisa ha hidi beyoosi.

Issi heeran deiya asati ammano wogganinne dumma dumma baynti ammanida ammano woggan dumma midopheyana isa oyto dugise yaagetidi xeeseti ha ammano keeththa aawati dumma dumma woosa ooththishenne baynta ammanoan dumma dumma boncho bonche deyssa nu asay daro erdinne daro ooththesi benti dio..

Kawo dooro ooso asay laapuntho yuushan mirca hayssa kawo dooro ooso asay doorishe deeyissanne kawo waati dooranekko doorida kawa waati asay go7ettanekko ooththishe deessi dumma dumma kawo dooro oosota kawo dooro ogin itoophiya asay doorishe aadhiada samintan gelsidayssi ereetes

dumma kare biitta kawuyy dumma dumma heeran shiiqidi dumma woda odettidi biitta kare go7asinne biittan dia ase go7a demmano oso ootheyssanne laame ooso demmano dandayeyssa go7awos ooththidi ase go7ettidi attano danda7eyssa shaakkidi konchisidi besse ooso gidoyssi ereti daba gidoyssi qonchi direte

Zeena agilgulotiya immiya asay dumma dumma woli daniya ma7ota ma7idi woli daniya cammata aaththidi biittasinne qasse baynti ooththiya ooso keeththasi lo7o gabe gidoyssanne asay waati ago7ettanekko go7ettidi waati shalowa demmanekko lo7osothihisi eretidaba gidoyssikko.

Tophiya ayssiya wanna kawone tophiyas wana huphe gettetidi hayssa tophiya aysso keththa awa yagettidi xessetiza ahmed abiy qasse duma duma go7otaa immesene qasse thophiyassi duma duma go7a dhoqqa asso othos.

hayssa nu biittiya nu tophphiya ayssiya kawo waana ooso kawo oosancha gidoyssatappe issoy kawo oosoy nu biitta tophphiya asa nangidi ayssiya kawoy oona getitti giikko abi ahimeda yaageteysi woykko nu gammaththo qalla ahimedi abi yaageteyssi nu biitta aysiya wana kawa geetetiyassi eretees

ana oosotappe issoy aybee giya ba gidikko asaya jubbuti yaagetiya biitta haayssa bollara horphillan togidi baanay saamintape tamman laapun gizzo gidoyssa qase tammanne laapun asay sohon saaminta bessito beyssinne erettida ba gidoyssi nu asas qonce gidoyssi eretito

issi kawo oththanchati dumma dumma heran uttidi lo'o oththo othidi laame demanaw danddi'iyaysanne qasekka othiza lamene gitta gitta herran dumma dumma ogeta giggiso ooso othizayssine banta oththotan lo'o murutta demanaw danddayssiza eretidaba giddishin otho lame qonccises.

issi heeran de7iya dumma duma oosancho tibanti diya ooso keeththan ooththidi laamiya demmanasinne iza banke keeththata melan dumma paasporte keeththata melan hayssa pirde keeththata melan asay ooththidikko7a demeysi go7awos ooththidi laamiya demmanasi biittan qase lo7o gatiya gelsanays eretida bagqidishin lo7oos oothishedee

issi eran di7akka woo sanchoti si dummatumma qofa imooninne qasse qofa ekkidi biitta laami oosooth shede hissan asay waani laametanekko laametidi waati go7ade manekko besosooth shedeyssi ereti dabagidishin asay biittan loowo oosonne demo ooso gidoyssa asa kaalethide ogiya besseysi ereti

dumma isporte oosotan asay dumma dumma maykeletan lo7o lo7o go7atanne lo7o lo7o kandota shiishanodonde is qasse biitta lo go7ademo ooso ooththeysi eretida ba gidoyssa nu asay ooththey laamettananne dumma dumma kandotan asay go7etti lo7o miisha shiisheysi eretida ba gidoyssan dumma dumma paasporteta kessidi kare biitta asay bami

Shieran shiiqidi uttida daro daro asati macati addeti nayti cimati ubbay shieran shiiqidi karya gade pinnanasi paasporte yaagetidamma tooqa yaagetiya miisha kessiti kare keeththa finnanassinne banta yitophiyafello7 biitta pinnidi gatiya demmanayssa qoncisidi bes

kawoo sanchotera giditi issi erandi7a asay metota bileththa oosonne qassehe oosandi7a asa go7anne aandi7a asay ooththi laametana deiya asa woganne qaqachiya demmu ooso gidoyssa qoncisi laakkidi shaakkidi besse si eretita baqitishin andi asay ooththe laame ooso ooththe demmees

Si kare biitta asati issi eran uddidi asayi kare waan keniyakko kare biitta kehida asay waani ooththaneekko yebetan zooretxooratetha ekkishenne qase kare kehida asa waatikko aabessaneekko kare biitta bida asay waani di biitta laameti ooso demmanekko besishe deyssi qonci deerettees

Asayi dumma dumma go'a ooso ooththidi kawo oosanchotara geetettidi asay nu biitta be kare biitta keydi haaho biitta biidi ooso ooththidi laamettanassinne qase haaho biitta hayssa duubaye yaagetiya biitta hiza kanada yaagetiya biitta banawu dumma dumma ingilezatho qaalan paasorete gigoho miishsha imiyayssi erettis

Dumma dumma oosota nu asay kare kiyanao dandayessanne qasse nu bettafe itoophiyafe woykko kare biitta pinnidi dumma dumma ooso ooththana dandayeyssanne kare kessa oge nu asay waani kiyana maadettiyakko waani ko'a imeyakko ereyssi qoncida ba gidoyssa nu asay kare kessa oso ooththishe deyssi eretes kare kiyanawu daroti mokkorees

Andeya asay suuthafe haratas shaakkidi harata payatetha naa gooosonne haarati suutha dhayon daro hayqqi wuriya asa metoppe ashshano dandayayssanne bayntawo deiya suutha shaakkidi daro asa go'a immano dandayayssa daro asa paayatetha naa gooso ooththano dandayayssi hayssi eretida ba gidiya shonnu asay suutha imon go'i.

ane dumma dumma haaho gadeta hayssa nutophiyafe kare biittata duubayta mela tanzaniya mela dumma dumma hayssa keeniya mela dumma dumma ahobeta baanasi paasporte yaagetiya miisha kessidi oyqqidi kanxili biya bessa ogiyas go7aymeys erati

Dumma dumma kawo ooosanjo ede baynti de iya pasporte keeththa ooso ooththesha dumma dumma asas go'a imone qase asa'i a go'etizi waarn di issibeetapfe aho biitta bana dandeyakko billatogidi bollara waandi aho biitta gakkaneekko aapun kamma biiti gakkide ay ooththe laamettaneekko asas zore imeya keeththa ooso.

Issi kawo oosanchay poolise geetetoysati wojaleti medhetina mala woranzati biitan ke'ona mala biita payatetha nango ootho oothishe dizaysa Kase biitan de'iya asay wani go'etaneko go'eta oge beso ooso oothishe de'izaysi eretidaba gidoysi quinces.

Ga gita oosoncheti kawo oosanchoti dumma dumma pooliseti biitta sarotethanne biitta payatethan nango oso biittay daro metoninne daro qohin gayettonna mela danon gayettonna mela asay asara biittay biittara danon gayettonna mela biitta payatethanne asa woga naagiya ooso othosana poolise

Dumma dumma pooliseti bandidiya baynta ooso minotethan biitta la'ame gelso ooso oothanayssanne qase biittan laame demmo demmidi biitta serotethanne biitta payatetha nangooso ooththi sereti tabagi dishin biittan lo'ooso ooththidi meto teqqidi pacatetha teqqidi biittan diya oshanne ola teqqidi nangidi asa wothi.

Issi issi katama yean deya wogga imathati nu heera geleyode nu asay qase bonchidi mokko mokkeyssanne dumma dumma bayntabiittan nu biittan huga gidida oosota antana oythidi keehidi sintha kushin kawo naagiya poolisati mokeysi eretida ba gidoyssa nu asay lo'ethi ooththidi bonci

Issi eeran dalga keeththan asay shiiqidi dumma dumma meto birshetha ooso ooththanasinne dumma dumma pooliseti wonjaleti biittan meletonna mela woranzota teqeththa ooso oththeyssi biittanan goos ooththesi eretitabagidoyssaka hidi dalgan beyhissi qoncidi eretes hayssa ooson asay laamette.

Dumma dumma kawo usanchatoppe issi asi woykko poolise gidoyssi issi eeran eqqidi biitta nango oosonne qasse dumma dumma katamatan dumma duma eqati caanetti gelonna mela taqetha ooso gaxan eqqidi woykko tirafikke yaageti nangete yissi ooththe ooso gidoyssi daro bente si erae.

Dumma dumma ooso ooththiyakka oosanchotinne qasse biitta dikeththa ooso poolise ooso ooththeyssati kaalli xeelidi biittan diya metotabillanassine biittan diya wonjaleta teqkidi wadanxota seeridi biittan sarotetha ehanassinne sarotetha biittan gelsos ooththanas ooththishe deyssi eretida baggideyssikon.

Erokkawo oosanchoti issi issi dumma dumma poolis yaagiti xosese histati baynta biittan oosa ooththidi dumma dumma asa paayatethanne asay dumma dumma aykko qokon gakkonna mela asa dumma dumma hayzasha bursiyabay waalisiyabay dumma dumma asa woran dzoti qohonna mela go'a imeysibeete

Awonneka wooossancodi ooththidi dumma dumma pooliseti baynti deiya poolise keeththaninne poolisiya iso keeththan ooththidi asa bayatethanne asas diya aquwanne asas diyasorotetha biitta diyasarotetha nan goos ooththeyssenne asa metoppe tekeththawos ooththeyssa asay dumma dumma gomen gayttonna meraa.

Tumma tumma kawo oosanchotappe biitta sarotetha nangiyanne biitta qohe baynna shin biitta hametoy baynna shin nangiya biitta nange ooso ooththe sarotetha halaqati woykko sarotetha naagiya pooliseti gigiutte issenne biitta sarotetha nangessa bessees

Asay shiiqi diya bessan lo7o ootho laametanayssanne issipetetha go7a demmanaysa gidishin issipetetha ooso dumma dumma oosonne cugan shiiqidi cugan odettidi biitta go7a laame ootho oothonaadan dizaysi qoncidi beettees.

Ha nu bitta tophiya kawo geetetidi xeeysetidaysi waana ha bitta propessere geteti eretidaysi abiy Ahmed getetiyaysi tophiya ayso ootho oothishenne qase tophiya kosha asa qopa odishe dizaysi etetidaba gidoysan tophiya asas oysha birshoysi eretides.

Nam7u lo7i wodhiya maccasathi qassi banththe de7iya duussa ubban lo7o ooso ooththizinne qassi lo7o ooson laameththanawu dandda7issanne go7aa demmanawu dandda7issa qonccisside beso ooso ooththeesinne qassi banththe may7ido may7oy lo7o gidoyssa harathassi qoncceththi ooththidi megelecaa asay yiidi shammena mala asas yaa keso ooththes.

Issi heeran di7iya issi asay dumma dubbushe heera shiiqidi dumma dumma kaa7ishenne ooththishe dumma dumma biitta woganne biitta go7a besseyssan qass asay laamettano dandayeyssa biitta woga qoncisidinne biittan di7ya asay waaniya qaneekko waanfi anekko issi betetha ooso ooththishe dey sibentees.

Molqame asati kawo sanchotinne qassee dumma pooliseti issi kataman woykko issi timerte keeththan go7a oosonne asay ooththi laamettanas go7a demmo demmeyssanne lo7ooso ooththidi go7a demmeys erettidawa gidoyssan andiy asay lo7o ooso ooththe issin go7a demmanadan nangetiya oso oothi is qonci dibentees

issi timirte keeththan dummatumma asaynne qasseka bandirati ekkidayssa asay beidii e timerte keeththan daro tamardi tamardi qasse lo7o morota demmeyssinne timirte keeththay biyanokka daro lo'eysi denband'eysi mubitan lo'o ooso gidoysi benteyssa nuni kehdi be'oos.

essi qasse nu beyiya asati dumma dumma ooso ooththidinne qasse banta duuna odan banta cincatethanne banta kahan qoppida oda oodettidi biitta ayso ayso ooththi asatinne qase dumma dumma go7a biittas gelsi asati biitta go7a eere asati biittasa gul7a bish hidoethanan de7ya asata gidoyssiqon

Kawa ahime daabiyaageteysi hayssi nu biittanne dumma dumma bessa shiiqidi asay ayfayfeta waati go'etti di miyakko as asayayfayfeti waatidi asa maaddiyakko be so'os ooththeyssanne kawoy nubiitay di lo'o go'a immeyssa nu biitta sunthummano koshshidespee.

Dumma dumma oddane dumma dumma oddettiya oddan laame demiyayssi dumma dumma doona billaya oddettan qasse asay shaccidi dumma dumma bantta payateththane bantta erratehthan bantta duuna go'eti oththo oththiyayssane qasse dumma dumma mettoy dizayssa meeto birshshanawu dandiyaysi erettidaba giidoyssi qoncce.

Hayzi beni wode qassi nu biiththa dumma dumma olaa oleththize xoonida beni beni wode diya kawothappe issuwaa geetheththizay atse minilike gidanawukka eres nu asay daro aawathi daro qassi asay ha wodiyaa asaappe issoy heyssi atse miniliko goosona; dumma dumma asay hara qofaakka immosona; daro olaa oleththi xooni ekkida biiththa.

Kawo woosanchoti baynta oda odettidinne banda duuna qaala tango ettido domma dumma biitta aysso issotanne dummandi biittan geggo anagoso ooththeysi eretida banne qonce gidoyss qoncee biitta dero asay duna odan darodero metota billana udan de7yssi eretidaba gidoyssi erettes

Issi heeran diya kawo oththanchati issi heeran uttidi lo'o postta keththan lo'o oso oththishene asa lo'o oggera asa maddishe dizayssane asa qasse kaletho ogge bessishe sinththa oggen asay kalettidi waani baanako besso otho oththishe diyabay erretidabba giddishin asa lo'o ogge othi besishe dossona.

Hadanposta yaagiya keeththeti nu biitta haaho biittan di7a asey qase ha mata asas yiidi asay silkiya shochan gaeton naxiya ba gidikko hayssa xaafida dabdabya gaso ooso ooththeyssinne qase kiita ha biittappe hini biitta hini biittappe ha biitta hawaho biittata gaso oso ooththeys eretidaba gidoysi.

dumma dumma kawo osanchoti siera shiiqe uttidi baynti ooththiya oosan laame benteyssanne qasse asay waanin go7ettaneekko lo7o ooso ooththide asi waane laamettaneekko dumma dumma zoretenne zooretishe zorishe de7eysi eretida ba gidoyssa qoncisidi besseyssi nu biittan ooso gidoysi ereti

Maaghtha miizazi dalga keeththapoe kare kd'ashe dizaysa xeellashshe daysiko. Haysi maaththiza mizazi mathtas beetese.

Issi yushuwa yuyiya guta guta kameti nam'u tora woykko hedzdzu tora bittani issi lo go'a immiya asay eta togidi issi besa bidi shemipanawu danidayiyo issane daro wachiyan asayi qohetidi bessiya guta kameti go'a immosona.

Dumma dumma keththata kexxidinne qase keththaza asayi wattid ittiza eqata shishanekonni qase ittiza eqata wati ekanekonni qasekka keththata asayi wati nanganekonni lo'o lo'o keththati issi herani de'iyassa qase issi herani diya keththata asayi wati go'a demanekonni bessesi qonccod eretiyaba gidishin loo oththonni

Kameta asay dumma dumma banta gadiyan kaxida kathatane dumma dumma ayfida ayfeta ekidi haho bita kametara canidi efidi go'a demiyaysane qase haho bitas gelisidi banta woga demiyaysane saro shishoysi eretidaba gidiyasa daro nu asay go'a deman ogen de'iyaysi eretes

kare biittan di'ya asati qase ito telekome yaageteyssanne qase saapaarikoome yaageteyssa go'ay aybeekko tophyan asay waati go'etanekko waatid xiqimiys demmanekko go'a waati shiishanekko besseyssa antawu diya issipetethanne antawu diya dunmatetha odeysi qonchidi erettidaba

aiheran shiiqi uttidi ko7aasiyakkahayssa kare biittan ase ka7ayssa bessinne qasse kaaya asas wolqa gidonne he asas guyen eqqidi asa minthetha ooso ooththeyssa kaayase yentane beyide lo7ethikka ana mela entao qase minotetha ooso guyera eqqidi imeys eretidaba gidoyss konci dibentees

Kawo waanna oosanchoti dumma dumma soan go'ettidi banta ooso kilohanne bantaw diya go'an go'ettidi daro biitta gafeya demmeyssanne qasse gatiya biittan geliseso lo'os ooththidi laame demmo demmeyssanne dummakka oosanchoti biittas di'a go'anne biittas diya hanotata dumma dumma eqata shishidi go'eteys eretteda.

yalaga tamari nayti bayntida iya timirte keeththan lo7o tamartaya tamardi lo7o muruta demmidi timirte keeththasi go7asinne qase biitta wogasi lo7o go7a immano danda7eyssa lo7oso ooththidinne tamardi tamare waani laamettaneekkoqasse ka7ishenne micishe tamartetha ssabetetha bessoysi erettes

issi ka oosanchoy woykko elektruke oosanchoy yaagetida ereteyssi dumma dumma bitandiya go7asinne paccida pacetas dumma dumma qofa imminonne dumma dumma ka ooson asay laamettanamada go7a imeyssa odawodettada laame ooso eheysse eretitaba gido issi qoncida oos

asa maado oosa ooththeyssan qasse kornti ooson asay ooththidi korntey go7ettidi u7 nukoethanne nu heeran dumma poo7oa gelsanassinne mabiratiya gelsanas dumma dumma kornti oosota ooththeysati kornte ranchati ooththeyssinne qasse dumma mabirati mooretidayssa giigisoyssi benteyssee

Hayssi itho thelekoomo yaageteyssi; itho thelekomoy nu asay simiya kessidi haho biiththan diya asaara dawulidi odeththanassinne qase asa issipetheththa go7a ooso ooththidi asay laameththanaasi maaddiya ooso gidishshin asay issaara issuwaara gaytheththa ooso dawulidi gayeththanawu dandda7eessi ereththidaba guussa.

issi yo7oga woykko buro diciya guutha laythan diya nati dumma dumma baynti tamane timirte keeththan tamar diggo7a demmanassinne qasse wonto oloo bita nan go7oosonne qasse gi taase geetettana wontara tamarshi deyssinne antilo7o timirte ekkishe deyssi ereteysi qonci dibente

asay dumma giyan dalga kesessan katamati makinati kaameti eqqi asan dumma dumma katha shiihidi ambay izidi qase go7a demmeyssinne laameya demmeys eretida ba gidoyssan daro asay laameya demmanassinne gita lo7ooso oothesi eretidayssi dumma dumma asay laametan go7ettidi demmeysi eretidaba gidoyso

asa ayso oosonne kaththa demmo ooso asay ooththidi laamiya dimmeyssan qasse kaththa oosotan asay biitta biitta go7ata ekkeyssani qasse daro asay issi eeran shiiqidi dumma tumma metota billano dandayeessane a bolla odetteyssa shiishidine asay odettiyaba qoncisiesi bessideyssi hayssi gayssa yaati di ooththitesi bessees

Hasay bantawu deiya shalo7a shiishshidi gi7a kessidi ba izishenne daro daro dalga demba dalga giyan bantawu deiya shalu7a shaashi ba izidinne gatiya demo ooso ooththishe deessi eretida baagidoyssan tumma tumma gita asay dalga shalo7a shiisho ooso ooththeysi bentidabinne ooththidi.

Tuma kaanchati baynti di7iya banta huphe qofan kaa7idi biitta laymiya gelso oosonne qasse baynti kaayidayssan biittasi go7ay imanna dandayissiiyiya qasse waani ka7anako ka7idi waati xooneekko baynti zooreti zine baynta huphiya wolqan kaa7ishe de7iyayssa laymiya demmano go7awas ooththeysi ereti daba gidoyssan qoncidi bettes

issi kaamiyan issi heerappe issi daro asayi chahanettidi ahubeta bishenne qase ahubeta guuthati gakkanon de7eyssa gakkidi lo7o muro tanne lo7o pirda wodettidinne biittas go7a gidobay malon deeyssa kaamee guutha wodes daro arobeta asa gatharon deeyss eretidaba gidoysi qonce

Asa meto chano oosonne asa awo biitta be kamyan caanidi asay beyssene qase kameti shiiqidi eqqiyabeeta numetan maanareyageti xasate maanare guutshay kaameti daro kameti shiiqidi dumma dumma katamata dumma dumma ogetafe asa guutha zaate gathanon deyss ereti daba gidoysi qon..

Wanta hodeytida miishata gu'ettidi banta gadien katxida yfayappe tashiishidi dumma dumma gi akesidi daro asas ba ziidi bantao laame demmanayssanne qase payatetha muruta shiisho ooso ooththessinne baynti ooththida oosan go'a ekeyssinne kushe oosotan daro asey nuase go'a demmeys erettidaba.

Nu bitape issi issi hakidi de'iya katamatape yidi nu bita lo'o lo'o go'a diyaysa asay be'idi nangoyetidine duma duma lamiya demanaw danda'yaysane duma gac'iya shishanaw danda'yaysane eretidaysa gidiyoysan bitas gac'c'iya gelsidi qasi haysi wodhate woyko biro Kiya yelaga nayti go'a beses.

5 asse yagetud betiyaysat asay kuwasiya watid ka'iyako , ka'etid kuwasey asa nas ayba wolqa imiyako , wat ka'anaw danda'iyakko kasa beso oos othishe diyaysinne qase kasas getitiya mayota mayid beso ,...

Nu heeran diya asay dumma dumma deeshshanne dumma dumma dorsata waati shukkanekko shukkidi waati ashuwa maaran maaran kessanekko kesseysi eretidaba qidishin dumma dumma oosota ooththidi katha demmanassinne qasse go7ati manasi waati asay shukanakko shuko ogge daro asay eresses.

asayi banta gaden kaxida muuziya qanxidi kaxonnayssanne qasse qaya shiishshidi wonto kaththidi biittan laame demmanoon deissanne logo7a ekanoodon deis eretida baaqidoyssan tumma tumma muuzeti asasi shalo geetettidinne qasse biittan logo a imeys eretida baaggidoys qoncesoppe issoyes

Issi heeran deyiya asati oyddu heedzdzu as yaagetidi heera kalli xeellishenne qase heeran waani asay diyakko heera woganne heegan de'iya asay waani aqqi pe'iyakko heera wogga kaalli xeello ooththo ooththishinne heera kaalli xeliidi ooththidi heeran diya meto birshanassinne qasse banti be'idaba xaafosoona

Ha nayti attumatinne macati issi heeran shiiqidi banta biittan de7iya denban danniyan yuuyyuy kaalli be7idi dereta yuusha be7idi de7iya lo7o gidoyssanne yan qase asay dumma dumma go7a demmanaw danda7iyssa qase biitta lo7etethay qonco gidoyssa shaakki dalqisidi besseysi benttees.

Issi lo'i wodhiya issi macana ii issi buro kiara yalaga gidora issi erande iya go'anne qasse farketa yuayya beyada danneta oosun asay waani go'ettiyakkonne danneti waani go'ettiyakko danneya oosa yuusha katama besseyssanne asa qoncisessan eratidaysse beoos

Asay banti di'a heeran dumma dumma dannetan dumma dumma lo'o oosota ooththidi dumma dumma kooththeta yeggidi daanneta oosan asay gabiya demmeyssan qase bayntaw gatiha shiisheyssa daro bira lo7o ooso ooththidi laame demmano dandayeyssa biittan qase lo7o ayso ayso ooththidi asay aqano dandayeyssi bentidayssa ooso kochcheta.

Sa'a gul'a yaagetidi xiesetiya nu biittan sawula yaagetiya katama asay birshidi laal7idi gofatho qaalan dummaydi odishe sa7a gul7a goossona sa'a gul'a guussay sawula ya'a guussay sa'a gul'a woykko sa'a woga yaagetide laammetidi asay beyeyssene eretida ba ooso gidoys eretees.

biittan deiya asay baynti deiya ooso keeththannne qasse baynti deiya hashalo keeththan biittan de7iya waanidi asay parke woykko dumma dumma medoosatinne dumma dumma teqetidi deiya eerata asay yiidi beyidi waati gabiya gelsiyakkone waati asay appe go7ademako

dumma hayssa n huyeran bentiya woykko hayssa arba mincee zuuriya woradan oykko arba mince giddon hayssa danne yaageti aheeran deia dumma dumma asay shemposonne asay yiidinne dumma dumma shempidi baynti yeemetidi yoyda san kaalle xeelidi lo7osoothessan bee

Hissa qase ubbawodekka nune eriya mela nuphi tanu hayssa dugge hatophiya hayssa qoofa zoonen galma woreda yaagetessan waanna astadare egezeteysi yqoof hayssi zakaariyaasi yaagetidayssi waanna astadare eretidi benteysi qoncide erettidaba.

Issi dalga heeran issi dalga birsan dalga haaththay zin7idi qase haaththay go7a asas immeysinne qase biitta murutassinne biittanan go ooso ooththesi asay ha gaathan go7ettidi dumma dumma ayfa ayfeta tokkidi laamettano danda7essann qase dumma dumma oosa ooththi go7a demmanon deessi ereteta baggidoysi laamettidi bentiyudus.

dumma payda matooqiya asay waati doyaneekko duuyoo oosonne qasse waani maskabetidi shiishshaneekko shiishooso hotheyssa daro asay qoncisiti besseysi eretidaba gidishin daro asay payda matooqiya demmo oogeta shiish oogeta daro besseyssi eretidayss qoncidi ooso beetaetes

sahe banta piyatetha an go oso ooththanawu issi eeran di7ia macasay shiiqi di dumma dumma heerappi yiidi bayntidi7aheeran dumma dumma woosu keeththan mazgabetidi dumma suntha imooninne qassega suntha xaafa ooso ooththishe asa piyatethanan gooso ooththish kawidi bentidi arae

dumma dumma asay bantawu diya ooso miishata go7ettidi mazgabetethannne qasse mazgabettidi waannko7a demmanekko issibetetha ooso ooththeyssinne laameya demmo ooso ooththeysi qasse issibetethan teknolojiya idayssan asay waani xaafettidi somtha gersidi goytako he ooso maskeyan asay ooththishe deyssi erettida

Dumma dumma ayti baynta go'anne qasse metoppe nange oosoote qeththa oso ooththishe aaytanne buro yelettida nayta go'a oso oththesa metoppe anta nange oso oththeysi keydi erettidabanne antargete qeththa oso ooththidi asay deyssi qoncidi erettidaba gido esa shaakkidi keydi beyis qoncidi erette.

Addumma rejistaria mis geeba yaageyssa asa mazagabidi asa xaafu ooso ooththidi asa suntha gelsidi waati goyettanekko qasseka asa waatidi digital matowuqi ageyssa tamare naytazw'aati immanekko tamma am'u tamareti i baynna shin yumburstiya pattanettana gelonnayssa qoncese.

Issi heeran de'a asay dumma dumma aykqo oosonne qase dumma dumma bayntow diya aaqo hanotan laamettidinne waani ooththaneekko oththi waane laamettaneekko issi heeran to ba ekkishe deessinne cugan cugan gididi issi erappe to ba ekkishe deessi eretidaba gidoyssan dumma dumma heera asay cuga oosontoba.

Tamareti haysa udufuntho kifilepe bidi taman nam'antho kifile gakana de'iya tamareti haysa ha'i wondey ehida haysa fayda matawaqiya woyko digital fayda getetida mataweqa oykana mizgeba ogiya kunthishe detes

dumma dumma asa suntha xaafo ususanne dumma dumma asay matowaqa dumma tumma asay dumma dumma ooso ooththide dumma tumma komputeran sunxa gelsidoy carko bolla asa sunxa wothida api koyottaman dayssanne tumma dumma mizgaba ususe kase teknolojiya oosanayo ooththe hissi ereti daba gido yssikqo

Kasachati ka'idi bitas go'a demizaysanne qase bitas go'a ehizaysa bita lamana qase dumma dumma gita wanca bita gede suntha bitas iman dada'izaysanne qase bataka madaliya dumma dumma madliya shalametana

Dumma kuwasiya wudidiriya asayi kaid xono demo demanayisinne xonanayisinne demo demanayisinne qase dumma waniccatanne madhaliya ekanayis qase dumma dayinat qase pacogetan e qasekka paccogeta kunththisiyoyisa gididoyisa daroti ooththishe deosoona lametanas gigetidayis daro eretidabakko

Ha toho kuwasiya ka'idasay laame demmiyayssan asay toho kuwasiya ka'idi biittas dumma dumma gitanne bonchcho gidida wanccata gelisanaw danda'zayssa qasseka toho kuwasen asay lamiya demmiyayssanne bantaw qasse dumma dumma banti aqqiya banta huphe qofa lo'o ooththiyayssanne biitta gatiya demmiyayssi beettides.

dumma kowaasiya kaa7eyssan nayti banta sumthanne qasse bantaw diya wolqa beso oso oththishe dumma kuwasiya ka'idi biittan gatiya demmanawu danda'iyayisa eresishin qasse hays nu be'iyaysi na'ay issi na'ay na'a qakkidi sugidi aadhiyaysa qasse dayinay demmidi pushka punidi esidaysa bentidi ooththida bes

Issi lo'i wodhiya dalga denbabe tana asay yuushan yuuyi yuuyi eqqidi biittan di'ia lo'etethanne qasse denba lo'a bessishenne qasse iyan asay waani go'ettanekko go'etetha ooso ooththeyssa qase denban kowaase kaydi asay waani go'etiakkone go'a waasti bessanekko kuwaase kaydi asiman laymita qoncisos

Ammaku asiyakka yan ayti issi eran dalgabeetan uttidi lo7o ku aasiyakka ishe qasse bantabiittas lo7o gatiya gelsanessinne gabiya gelsanes ereti tabagidishin bantabiitta lo7o gitatetha ooso ooththayssinne laami dimmo ooththisi eretti tabagidishin dalga ooso ooththizi godattana mala laameya demmanoysi eretiza soosogidoysibenti

Asy kowaasiya toha kowaasiya ka'eyssan nayti dumma dumma bantassinne banta biittas dumma dumma wogga wogga asay biidi laametiya wancatanne asay beyinaw daro amottiyan kaassa ka'idi banta hodiya wolqaninne banta milotethan xoono demmidi biittas xoono kushe gissas eretidaba.

Hayssa alame deeththaninne sallo gufanththon bentiya hayssa wulchcheriya asay woykko wayssa sugidi tohoynne issi toy woykko nam'u toppe paca asati ooththidi bandidiya baynta wogan kuwaase kayidi waati gatiya demmanakkoni qase waati xoonenikko besseyssa kaa'idi asi ooththana lalmetanaw de'izayssii qoncekko

Asay ko waasiya ka'idi waani xoonanekko waatidi asay xoonanekko nayti kaa'eyssanne qase dusi siyeerada wudu dure mela asay kaa'eyssaisiyenan asayi shiikidi beissine dumma dumma beidib tasihiko aagelseyssi eretida baggidishin asay waani kaayaho kaasawunata lo'ethidi beissi bentide.

Hayssa dumma dumma erettidi tooku aasiya ka'esi yaagetidi eretidanayti banta wodiya wolqaninne baynta cincatethan go'eti dumma dumma kaassa ka'idi biittasi sunthu immanasi qasse dumma dumma lo'o suntha biitta gelsanas bantawkka muruta demmanas oythidi kaayssi eretidaba.

Isporti yaagediya miishata nu asay ko'etti tumma dumma yayalaqa nayti buro diica nayti tumma dumma koasiya kaayidi tumma dumma ka ahu biittatara tumma dumma gatetara kayidi xooniya xooniyaba gidikko xoonde nubetta dumma wanca yaageya aal7o miisha nu biitta gerso dandayessinne biranne hayssa worqa getes gersisida.

Tekinojey ehida eqata go'etid nu dere asay dark go''a danawu danda'iyausanne qase haysan nuni haysan sileken batitlrey wuriyaba gidakon charjidi go'etanawu danda'os

Ha mashinettanne gita tekinolojeta asay go'oettidii bidii haaththa uushshiza keeththa kexanas simintuwa dumma dumma go'owa shiishshanas ooththishe de'izayssa tekinolojiya go'oettidii asay lame demanas dandaye asay lo'oththi ooththiza oosoppe

Teknolojiye ehida oosotan asay go7ettidi dumma dumma miyaabanni uye abati dumma teknolojiya eida battan godiyan asay go7ettidi dumma dumma kaththatanne qasse dumma dumma pirootineta dumma bayta mineta go7ettano dandayeyssi meedi betta laame hano dandayessi asa feyatetha naagosootheza.

Dumma dumma teknolojiya go'an asay go'etti dumma dumma oosotanne dumma dumma go'ata demmordan da is kase teknolojiya asay go'ettii dumma dumma kaththa kathan asin dumma dumma eqatashi hidikko'a dimmanes eretida ba gidoyssa dumma dumma teknolojiyan asay ooththe laame ooso ooththeyssinne demmeysi eretida

Teknolojiya iida oosota asay go7ettidi dumma dumma oosota ooththi laamettanassinne dumma dumma komputeran go7ettidi kaththa qasse dumma dumma ayfiayfeta gaccanassinne dumma go7a immanasi teknolojiya asay go7ettidi biittan lo'o go'a demessanne lo'o ayfiayfe shishesa banta ho gatiya shiishes eretida baggidees.

Asay dumma dumma kaametara waati laymiya demmaneekko kaameta qasse waati go'ettidi teknolojiyara ooso ooththanekko teknolojiya ihida oossna asay laymiya demmesin qase teknolojiya go'etti lo'o ooso ooththidi biittan gatiya gelseyssa banta dichasin banta oge lo'o murota shiishes eretidaba qidoyssa qoncisidi besses.

issa teknoloji eida miishata go7ettidi dumma dumma safo asay no asay hamutana dandayonnayssata gedan amutana dandayonnayssata wolki baynneyssata dumma dumma hawuso kessidi afiya iza teknoloji eyida miishatan go7ettidi no asay daro asa saketiya asata lo7o bessa gaththano sugeyssi eretidaba

iiyi nu biittan kase wodey asay dumma dumma banta kushe hillan go7ettidi dumma dumma diithata mela dumma dumma kirareta mela go7ettidi hayssa xoossa boncho zammareyssane qasse baynta wode iya ufayssa qoncesano go7ettiya miishatappe issoy gayssa gitare woykko kirare yaagetes

Teknoloji ehida miishata asay go'ettidi baynti diyabeeththan dumma dumma mashinata go'ettidi asay go'atemmano dandayessine dumma dumma qase woo issi a miishata dumma dumma qase cerikoymi ya miishata go'ettidi bayntesoos dumma dumma go'a gelsawandayssanne metoppe hargefe hotateqetide attethano oso.

E ehida makkinan asay go'etidi issi issi aawa besiya banasinne go'a demmanas lo'o ossuwa ottishe de'essinne kasse yan de'iya lo'o ossuwa assay lo'o go'a demmidi ba aawaw biittata banasinne lo'o osso ottidayssa pinttidi keyyidi erettidi ke'ida gidishin lo'o oso emmetan lo'o gididayssan kambbetti lo'o asa maddishe de'issi erettidaba gidees

Duma oorata makinati nu biitan asay go'etiyaga mala gidiko issi asi sarge kesiyaba gidiko sargiyan mushurane mushiriwo ekidi baanasine duma duma oorata eqita kawoy nu biita geliyo wode duma duma bonchetida asay nu biita geliyo wode ekidi yuyanasi maadosona.

Kawo oosanchchathi dumma banththa de7iya ooso keeththaaninne dumma dumma banththe de7iya ooso keeththan dumma oosotha go7eththidi asaa nangguwanne qassi asay waani transporththiyan haaho biiththaa guuththa daqeeqan naaneekko asa zore oso ooththishenne asay baanawu ogiyaa ogiyaa qassi giigissishe de7ayssi ereththidaba gidoy.

issi dalga luy wodhiya denban dumma dumma kaameti issi icshashappenne woykko biidi hosmona gakkanawu deiya kaameti issi eran eqqidi lo7o go7a immeyssanne qasse asa nango oosonne asa ekkidi tinansportiyan ekkidi amuteyssanne dumma dumma qato caanissan eretidi issibente

issi heeran diya makinati woykko elektrikal bilisikili hageti ssati hayxoy elektrike hayssa shifoan asay go7ettidi woykko charjidi go7etteya makinata gidishshin ahobeta asa ekkidi batira kunthide fano dandayessenne elektrike makinatan asay go7ettidi ahobeta bano dandayesi qon

Issi heeran di'iya asay dumma dumma ooso ooththidinne qasse keeththafeyatetha naagosonne keeththa dumma dumma metoppe dumma dumma oge ooso ooththidi biittas go'a demmano dandayis eretida ba gidoyssa dumma dumma asay banta heeran ooththiy wostappe issoy hayssa kochchu gidoyssi eretidays.

Bitan di7a kametassinne dumma dumma lambanne woykko kaameti uya benziliya duuqo ooso ooththidi si7eeran shiishshi woththidi dero kameti appe duuqidi go7ettanassinne qase hawubeta caani dibaanas kaameyasi lambay koshshiya gishooeya go7etiya ooso oothis.

Issi heeran de7e asay dumma dumma haaththa bessaninne qassega dumma keeththatan haaththay waanutida kolo7ethi biyo ooso ooththishe deyssi biitta go7awaati maadanekko biitta asawaatikko aneekko lo7ethtikko a oosa ooththishe deyssi eretida ba gidishin biittan lo7o oos ooththidinne biitta go7a demoos ooththishe deyssi eretis.

Dumma dumma eqata asay go'ettidi teknolojiye eida miishatan asay dumma dumma wooso ooththidi issi erappe arawera yuusho'e fooqas elektrikiya woykko korntiya yuushoofu ofeyssinne dumma dumma go'a demmana dandayiyssi ooththi laamettano bessisi daro eretidaba gidoyssi qonce gidoyssi beetes.

kameti biittan lo7oga salambaagel siyisan haaththagel seyssan qass biittan lo7oooso ooththesenne kametan go7etidi asey lo7ogati hademmeyssi kaminu biittan lo7oooso ooththe deyssi ereti dabagidoyssa asey lo7 ithidi besseyssane lo7oooson ase la metano dandayassi ereti dabagidoyssi qonce gidoyssan ase laamiosae

Hayssi qasseka haaththa caaniya makinay dumma dumma sowappe haaththa ehidi nubittan qasse tankirengelsidi asay go'ettana mela tankiren gelisiya ooso ooththeyssinne qasseka haa makinan asay go'ettidi tankira haaththa shiishsho oso ooththiyays eretidaba gideyssan daro asay ooththi laameteyssinne tankin haaththa shiishsho ooththees

carko bollara biza worphilleza asey go'ettidi hahopphi taaqa sabeti mata giize gakkanawun da'eysseni qase daro soho a muttidi kamiyara gakkayssafe worphillen keydi guuthade qeeqan guutha saatin daro aho bessa gakkanayssi eretida ba gidoyssi olphillenu bettan sa mela oosta ooththidi maaddeysi ereti

lu7i wadhiya katamatinne anqase lu7i wodhiya bessan daro asay deyssinne dumma dumma katamati palalo7eyssan asay shiiqidi aguwinnitoothi beyssanne cuugan cuga shiqidi beyssi eretete ba gidishin dumma dumma lu7i wodhiya katamati an go7a asay immo osooththey shi kaydi daro lo7oysi benteysi eretes

hihafe dumma dumma banta kushe oosotanne banta eratetha baynda chincatethan lo7o lo7o oosota asay ooththidi mitxafe malaz giidekkiyabaa gidikko markabeta medhidi haathara asay pinnidi hawusa gakkanaas sin hawusa baanas hafinthafe haaxxa pinfinth gakkanaas lo7oso gidoyssabe siydi barkawso

Ha nu asay kaameta do'a go'ettidinne dumma dumma hayssa biskiliteta yaagiya motoretanne hayssa nami'u gedan hamutiya dumma dumma payyateththa naago oos

dumma dumma biskilito ta melan qo7ettidi asay dumma dumma ahubeta guuthsaate gakkanoodan dayissanne qase daro asate biskilitoa togidi domma dumma gatiyanne dumma dumma ogeta muttidi ban xolamiya demmanodon dayissinne bidabeta baggo ammalon daissi eretizawa gidoyssi konchen wuyitta wooththeyawus

dumma dumma kaameta do7a goo7ettidi nu asay haaho bessa guutha saate gakkanau dandayeyssanne qassega daro wode nu asay toha namuttidi woykko gedia amuttidi biya oogeta guutha saaten gakkanawo dandayeyssa issi ichasho saate amutiya woge issi saaten amutidi asay gakkanawo danda7e issi eretidaba gido issi qonce

Hayssa asayeti ransportiya kesidi ha hoobeta guutha dageeqan gakkiya ooso ooththehitsa fe ayssi kammin guutha wotey asa daro saaten asay hamontiya agiya guutha saaten darosa a gathoyss ereti daba gideyssa asay ammadettidi daro daro hawobeeta ta guutha saaten gakkano dandayeyssi ereti daba gideyssi qoncee

Ayssa aawaho beettata asay waannito gide baanekko hessa dumma dumma nam7u toramutiya hayssa aybi geetetti gaba gidikko biskirixiya getiya do7ata neu kameta qasse wogga oytuto eridiya kaameta qase bollada carko bollarayefeha korphille agete soqu etti asay guuthate daro beeta gakkesi erettida

malaqu etid motoreta melaqu etid biskiliteta mela qu etti nu asay awubiitta baano dandayayssinne kase waani baanekko ayba qanxidi baanekko qanxidi biya miishay ayba geetetti keteya qanxidi asay ogiyan oykki dumma dumma hawosa beyssi erettida baane qonce gidoyssnu biittandareti ase gowetia woossappe isso

Hayssa saa paari koome yaagetiya ha7i gelida saapaari koome hayssa simey yaagetia asay go7etti dumma dumma makinatan caanettidi dumma dumma kametera ahobeeta biidi dumma dumma simeta biitta gaththidi asayi aara dawalidi lo7o go7a demmano dandayissi ereti dawa gidoyssi koncheyos.

tussi kataman projektire yaaqiya oosa asay ooththidinne dumma dumma heerasi lo7o lo7o go7ata gelsana mesinne qasseka dumma dumma biitta qohiya qasse asa qohiya dhalebentonna harge hayssa koobidi asaraze tawardi tammanne uddufuna yaakii xeeseteshi biitta bala qowa gaessawoti

Dumma wogga wogga keeththata wodey hida keeththata keexxidi asay dumma dumma ango'a demmeyssanne qasseka keexxxati kataman dumma giita boncho geeti xeesetanan de'eyssanne dumma dumma oosotan asay laametidi yan keeththa oosota ooththidi dumma dumma gatiya demmanadon deeyssi ereti daba gidoys qonce ooththi bessey osupeso

dumma lo'i wadhiya gita keeththati de7eyssanne gita keeththatan dumma dumma hayssa galal7o malatiya qalameyanti itti de7eyssan denan dumma dumma mastootiyan delodi deeyssati beyanasidey wodheyssati qasse ke hidi daro al7onne boncho gida keeththati de7eyssan biittan daro buqura geetitixaysati

issi katama eeran diya keeththatan asay waani daniyago keeththata waati keexan gokkexxettiza keeththati ay mela daaniyakoy anta sunthay ooneko shaakishaakki beso ooso ooththishe deyssanne katama eran diya keeththata asay beso oso ooththidi laame demmo demmano dandayeyssa wogelo ooso ooththishe deyssi ereti daba gidoyssi qonci diben

Dumma dumma wogga keeththita keexxidi asay biittannne banta gadiyan lo7olo keetthita keexxidi daro daro lo7iya suntha ekkana dandayessi qasse banta gitatethanne banta wolqatetha banta diyashalo akena eriso os oothayssi erattidaba gidoyssa daro asay ooxxhidi laamettidi banta kitatetha besseyssi eratti.

Katama keeththata azay wolqama keexthata keexidi awudiya go'a nangidi awudiy a dumma dumma pilaniya qunthidiza giddon koshi ameta keeththata keexxidi dumma waydeta lo'a keeththa lo'a keetxidi kataman asay go'a immalon deyssinne hawo biittafe imathati diyan shempidi nu biita hqatiya gelseysi erettida.

hayssa katama heeran di7a timerte keeththan waanna waanna gitanne direktere yaagetidinne woykko supayzere yaageti xe geti asay timerte keeththas di7iya pace gonneyanne timerte keeththas di7iya minotetha ogiya aaththidi beso odo odeyssenne pace kuntho oso ooththana odetteyssi erettes

I kawo oosanchay dumma dumma issi kawo timirte keeththan diya oosota baynne asay ooththidi waani aqaneekko go'a waati demmaneekko qasse go'a ooso asay waati oosetidi laamettaneekko artimerte keeththan tamariya naytinne waani minni tamariyakko tamartawuna ta qoncisano issi timirte keeththa waanna huphe aysso aaway odeysibenti

Issi kataman de iya timerte keeththa wan naa darekitereyakiti xeeygeteysi timerte keeththas diya go'anne qasse timerte keeththas diya minotetha bagganne qasse pacetetha bagga qonciyan kessiti odishenne timerte keeththa waani tamare taneekko waani asay mii tamanqo beso soothes.

Katama dichcha limate asay go7ettidi katama waati dichchaniqo qasse issi timerte keeththan asay dumma dumma lo7iya osta ooththeyssinne qasse kawo bandirata kessidi kawo bandiratan asay waani ase biitta bonchisiakko laame waatiyakko benteyssa gidoyssa shaakkidi beysin ubitarede.

Hayssa katama heeran di7iya asati dumma dumma asa ayso timirte keeththanne dumma dumma tamariti tamardiyan go7aymmano dandayissa hahu biitta peyida dumma dumma amerkafe dumma dumma beetta peyiida hayssa paranjha yaagetiza di nu biitta go7ettidi dumma dumma gatiyan wuiitta gelsesi erettida

Dumma dumma kametina go'etidi asayi katama ogeta oso oththidi lametana demanawu dandayes. Qassi dumma dumma oso othidi asayi ogiya giggisawu asayi lamiya demanawu danidayes gusako

kamiyara asay adusa ogeta bana dandayeyssanne kaame qasse asa gadiyan kaxxasha lu7a caanidi hawa betta pidi asay beysidi lo7o gatiya woykko lo7o bira lo7osha lu7a demmunondaeyssi eretida ba gidoyssan kamiya asay goyetti daro betta beysino bettan qoncenne ooso oosoppesso

dumma dumma eqata go7ettidi oge ooson asay waani laamettaneekko oge ooso ooththidi waani attaneekko oge ooson imaatin asay go7eteyssenne qasse ogeya mooretidayssa giigisso ooso ooththisi daro biittan eretida ba qidia gisho oge ooso ooso asay ooththidi ogeya lo7esoninne katama lo7esson erettees

issi katama heeran diya asati qasse issieria shiiqidi issieran diya meto biletha ooso ooththishinne issieeran di7a hargeteqeththa oosonne dumma tumma heeran diya pacetetha oso kuntho ooththanasi kaallidi xeellishe deeyssanne qasse go7a wodanas giigisidi bessishe de7eyssi ereti da baaqideyssi qonci dereti

Issi eeriyan wogga makinay dumma dumma ogiyan ogiya giigiso oso ooththeyssanne qasseka ogiya geshshatetha naagos ooththessa aspaltiya giigiseyssanne asay wa'attidi asfaltiya giigisanekko waattidi aspaltiya giiso oso ooththeysi waani go'eti'ekko aspaltia gigisooso ooththeysi benteysi eret.

Katama ogeta asay go'etti dumma dumma dildiyetanne dumma dumma aspalteta dumma dumma mashiniyanne dumma dumma teknolojiyan goo'etti daro ooso ooththidi laamey demmono dandayeyssinne qase go'a biittas gels ooso ooththisii ereti dabagidoyssanu asay daro asay ooththidi laame demmeys konch gidoyssi ereti dabagi desse.

Ogetanne dumma dumma oosota asay ooththidi lo'olo ogeta muru ta geessidinne dumma ogetan makinay go'ettonna melanne qasse wolin dom''ettidi asa bollanne biitta bolla meto gaththonna mela asa nangos ooththidi oga geeshshatethan oga dalgatetha nangos ooththidi asay laameti shirettes.

Katama wogetan dumma dumma dhubey baynnanne asay dumma dumma kaameti go7e qohey baynna hamuttana melannen qase zaro kaameti moli matara kanthiyawoso woththanas dalgawoketawooththi shener dumma dumma haaththa immidabeetan dildiyeyaagayssa haaththa pinetha oso oththeys eretida ba gidoyssi qonche gidoyssi ereti.

haththa nu besn bokidi asay dalga beean ehidi haththy qase nu bittan go'a imizsysako asiy haththay bayna danaw dandayena asa Nas dussas basso gididaysa kehidi beyishin haththa Lo'oso asay othishin de'es nu bittan eretidoba gidoysa beyos

Wagga kawo oosanchoti haaththay biittan ey di daro waayssi hagisho haaththa xaabiyan udidi haaththa go7anne haaththay waatidi asay go7ettaneekko haaththay asas waati go7a immaneekko haaththa asay waati xaqamettaneekko haaththa go7ay aybeekko haaththay waani biittan shiiqaneekko beso oosooththes.

Dumma dumma asay haaththa ogetanne haaththa go'ata go'eti bombatan asay go'eti dumma dumma gaaththa tohoppe haaththa dumma metoppe asa shempanayssinne qase haaththi dhaykko asay daro gize asi de'ano dan do7onayssin azas di'osinne baaso koshshey katappe issoy haaththa gidoys erettidayssi qoncetti dewoso

ooso ooththiza nu asay go7a demmeyssinne haaththa payatetha aagidi haaththafe demmiya go7a nu asay daro payatethanne nu ashowa nu suutha nuus di7iya nu ooso kifilay ubba maaddeyssinne haaththi qasse baynne shin asidiyano dandonayssi eretidaba gidoyssi qoncee